Yevuvi wome adre aɖe nɔ anyi ɖe atrakpui legbe aɖe dzi ye wometɔ̃ tsɔ afɔ da ɖe atrakpui bubu aɖe dzi eye teƒe yi wole la nye teƒe ƒoɖi aɖe yi ke kotoku le wogbɔ, ɖevi siawo nɔ nukom

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe anyi eye ɖevi aɖe mlɔ anyi ɖe edzi abe alɔe wòdɔ ene. Nyɔnua wu mo dzi heke nu ɖe te, ŋutsu aɖe ɖo tɔgbe henɔ nyɔnua kpɔm ke ŋutsu bubu aɖe hã tsɔ eƒe kaƒomɔ. Moto aɖe dze anyi alo dze anyi ɖe wo gbɔ, gasɔ ɖe hã dze anyi ɖe wo gbɔ. Nuwo kaka ɖe anyigba eye sukuvi eve nɔ tsɔ kaƒomɔ nɔ foto ɖemee.

Amewo ƒoƒu eye amekukuɖaka le wo gbɔ. Ŋutsu aɖe yi ke do nu yibɔ sɔŋ dze klo kple ata ɖeka ɖe nyɔnu aɖe yi kea vi fam gbɔ eye otsɔ eƒe siwo de asiwo me nɛ.

Ŋutsu adre aɖwo le xɔ tame atɔ do dziwu amadede gbemumu si avumi amadede nye fli le eme la le agba si lea ʋe ƒe ŋuse hetsɔ wɔa dziɖegbeŋuse la dem le xɔ aɖe tame.

Ingenia aɖewo dɔ wɔm tso gakpoxɔ aɖe ŋu le gakpodɔwɔƒe aɖe eye woze alo wo le dɔwɔnu vovovowo zam le nuya wɔwɔ me eeye trakpi hã le wo gbɔ si wedena wɔ dɔ le dziƒo hã.

nyɔnu enyi aɖewoe nye esiawo dó abɔgɛ hedo abɔ ɖe dzi eyimeke wóle efli godoo me hedo awu ŋgbi ɖeka eye wótsitsitsre ɖe agba yike ko nelea ɣe ƒe ŋuse tsɔ wɔa dziɖegbeɛ

Dzobibi kple exɔ geɖewo eye wogblẽ ŋu geɖewo hã le emɔ ƒe ɖusi me ke ame aɖewo kple ŋu aɖewo wonɔ emɔ ƒe emia me

Yevu ŋutsu kple yevu nyɔnuwo kple wo viwo alo woƒe ƒometɔwo esiawo gbla woƒe agbawo li ɖe asi henɔ gbeƒuƒu aɖe me tom yina yime ke amewo sɔgbɔ ɖe gaɖɔ yike wokɔ to kpɔ ɖe teƒea ɖe ŋu ŋutsi.

Dumevi aɖewo nye siwo do awu yibɔ eye geɖewo ɖo kuku dzɛ̃ eye geɖewo hã ɖo kuku yibɔ woya ablɔ lɔm eye woŋlɔ nuwo ɖe kaklãtsiwo dzi henɔ ablɔ lɔm.

Ŋutsu ɖeka kple nyɔnu eve le abɔ aɖe me. Ameawo do atalegbe kple awu. Nyɔnua ɖeka do dɔwɔfɔkpa yibɔ aɖe. Amea wo dometɔ ɖe sia ɖe nɔ ŋkuviawo gbɔ kpɔm le ŋkuviawo ƒe agba vovovowo dzi.

Ŋutsu ɖeka ,nyɔnu ɖeka kple ɖevi etɔ wole seƒoƒo me abɔ aɖe me, wo dometɔ ɖe sia ɖe wdo asiwui eye nyɔnua kple ɖeviawodo awu abɔ legbewo

Ame geɖewo do vuvɔmewu eye woɖɔ kukuwo eye ŋutsu aɖe enya gblɔm ɖe mɔƒonu gã yike nenye megaphone la me eye kaklatsi ame aɖewo le kaklatsi woŋlɔ nu vovovowo ɖe edzi.

Ŋutsu aɖewo do dɔwɔwu blɔ yi ke nenye awu legbe kple atawui legbe ɖo kuku dzi kple kuku aŋtsiɖiɖi wo edɔ wɔm hele exɔ tum le.

Iginiawo le dɔwɔƒe. Wo dɔwɔm le gakpo gãwo ŋuti. Eɖewo ƒe ɖe woɖi dɔwɔwu, ɖo dɔwɔkukuwo hã eye wole edɔ me.

Amewo do awu abɔ legbẽ ʋiwo eye eɖewo lé nuŋlɔti ɖe asi eye ɖewo lé atukpa aɖe yiwo ke me etsi yi amadede vovovowo le la le teƒea.

Fɔkpa vovovowo wɔwoe nye esi kple amadede vovovowo kple atsɔɖoɖo vovovowo wotsɔ eku nane ŋuti ye wo mimi ɖe wo nɔewo ŋu ye avɔ xɔ asiwo le aŋe me le wo gbɔ.

Wakye kple atadi, tatali, koklozi, sabala kplee salad amagbe kple spaghetti nye nuɖuɖu si le agba ʋi aɖe me.

Ɖevi ene aɖewo le tsi kum le tɔ aɖe me kple woƒe tɔkpo vovovowo. Ɖeka tsɔ tɔkpo blɔ, ɖeka tsɔ tɔkpo ʋi, ɖeka tsɔ gakpo tɔkpo aɖe ye ɖeka bɔbɔ hafi nɔ tsia kum.

Ame aɖewo le ekplɔ nu eye ɖevi aɖe tsɔ nuɖuɖu dedem enu na ŋutsua ɖe. Ŋutsu sia edo gaŋkui eye nuɖuɖu le akplɔ dzi na wo. Nu le agbawo me.

Yevu ŋutsu kple yevu nyɔnu aɖewo do awu dɔwɔwu legbẽ, wodo asiwui yibɔe hã. Ɖewo tsɔ kuku ʋi ɖɔ eye ɖewo hã ɖɔ kuku dzɛ̃. Wo dometɔ geɖe ƒe awu nye gbemumu eye geɖe hã nye aŋuti ɖiɖi.

Amewo le ŋɔnudrɔ̃ƒe, ŋutsu do awu yibɔ aɖe tsi tsitre eye nyɔnu aɖe hã tsi tsitre ɖe ame hatsotso aɖewo gbɔ. Amewo nɔ anyi ɖe akplɔ ŋu klayi eye Amerika ƒe aflaga hã le ŋɔnudrɔ̃la gbɔ.

Ŋutsu aɖe e kɔmputa aɖe ɖe asi eye le exa agba aɖe yi neléa eʋe ƒe ŋuse tsɔ wɔa dziɖgbee hã le bentsi aɖe dzi le egbɔ eyi ke wonɔ asi trɔm le enu kple ŋu ƒe batri eye le emegbea wotsɔ nu vovovowo ɖo asie.

Yevu nyɔnu aɖe le ɖevi aɖewo dome le sukuxɔme eye wotro megbe de nuŋlɔkpe si le sukuxɔ la me ame aɖewo tsi tsitre ɖe mɔnu he exɔ me kpɔm le kple yevu nyɔnu.

Dzingɔ katã le yibɔ eye xɔwo kaka ɖewo mekaka blibo ya o gake wo kaka hã. Enuwo nuzazawo le xɔ me gake exɔwo ekaka wo gble ale gbegbe.

Dɔwɔla eve le gakpo gã aɖe ɖe asi. Wodo awu amadede dzi tsaka amadede dzi kple asiwuiwo h eye dɔwɔla bubu hã si do awu amadede ma ke tsi tsitre ɖe adzɔge vie nɔ wo kpɔm.

Nyɔnu ɖetugbui aɖe ɖɔ kuku hele asi ŋuŋum na amewo le azaɖuƒe aɖe. Ŋutsu aɖe lé mɔƒonu ɖe asi le emgbe eye amea ɖe wonɔ tsɛk kɔm le asi dem na amea ɖe.

Anyinɔxɔme dze atsɔ aɖe nye es iyi me zikpui bɔbɔewo ele eye akplɔ ɖe hã le titina eye agbalewo le ete etsɔ kpe ɖe nu vovovowo le eŋuti. Xɔme dze atsɔ ale gbegbe.

Kpovitɔwo wovató gaxɔmenɔlaɖewo ŋu vayina, gaxɔmenɔla ɖeka tso atsitsreŋutsixa henɔ enu kplɔm, wó dometɔ ɖeka ga kpɔtɔ le gaxɔme

Amewo ƒoƒu eye amekukuɖaka le wogbɔ, ŋutsu aɖe si do awu yibɔ sɔɔ̃ dzeklo kple ata ɖeka ɖe nyɔnu aɖe si le avi fam la gbɔ eye wotsɔ eƒe asi ɖe asi me nɛ

Afrika vi ade aɖewoe nye esiawo, woame atɔ̃ kpla alo wɔ atu ne Amɛrika yevu nyɔnu kɔkɔ aɖe si do tsitsi yibɔ. Ɖevi Afrika ɖevi ŋutsuvi ɖeka aɖe kpe asi abe gbe dom ɖa wòle ene.

Ame aɖewoe nye yiwo yike etsikuŋu le wo megbe eyime ke wonɔ etsi kum nɔ kɔkɔm ɖe woƒe etsikunuwo abe tɔkpo, gagbawo, aŋedrɔmwo me.

ame hatsotso aɖewo fefewɔm le xɔ ɖe me ye amewo kpɔkpɔm le teƒe kɔkɔ ɖe eye ɖeviaɖe dzeŋgɔ fefewɔla bubu aɖewo yo hã le fefe wɔna me ye nyɔŋuɔ ɖe le emegbe

Nyɔnu aɖewo yiwo ke le wo viwo ɖe asi la le ame aɖe yiwo ke eve nɔ anyi ɖe kplɔ ɖe ŋuti do awu ʋi legbe aɖe eye wonɔ nu ŋlɔm ɖe agbale aŋtiɖiɖi aɖe me eye nyɔnu tsi tsitre ɖe wo gbɔ.

Amewo le ŋɔnudrɔƒe. amerika ƒe aflaga hã le ŋɔnuadrɔƒe hetsɔ kpe ɖe aflaga bubu aɖe nu. Ŋutsu eve aɖewo le tsitre ɖeka do abɔ ɖe dzi eye wotsɔ eƒe asi ɖeka etsɔ da ɖe gbale aɖe yi ke ŋutsu bubu aɖe yi netsi tsitre egbɔ le ɖe asi la me eye ŋutsu bubu aɖe hã tsitre wo megbe.

Dzobibi gblẽ xɔ geɖewo dome. Egblẽ ŋu geɖewo hã dome le emɔ ƒe ɖusi me. Ŋua ɖewo kpɔtɔ le mɔ dzi eye amea ɖewo kple ŋua ɖewo hã wole mɔa ƒe miame.

Yevuvi aɖee nye ya fefefem kple fefeŋu yiwo ke wotsɔ fefefemee. Evɔ emlɔ anyi hafi nɔ fefea fem kple fefeŋu siawo. Ɖewo dze mɔdoɔue, ɖewo nye ŋu legbewo, ɖewo nye e ketekewo yiwo ke wotsɔ fefe sia fe mee.

Nyɔnu aɖe si do avɔwu legbe nɔ anyi ɖe zikpui aɖe dzi eye le emegbe wotsɔ agbleme ku atikutsetse vovovowo ɖo asi vovovo. Atɔtɔwo, peyawo, kaɖɔtwo, tomatow kple nu vovovowo.

Yevu nyɔnu aɖe si do awu yibɔ sɔŋ nɔ anyi ɖe zikpui bɔbɔe aɖe me eyi me wobble gaƒoɖokui ɖe eƒe alɔnu asi tem ɖe kmpita aɖe dzi si woda ɖe ekplɔ nyui aɖe dzi. Yi me ke tukpa lɔbɔe ke menye glasi tukpa o hã le kplɔ dzi nɛ.